Lɔɔre la ŋmɛ taa. A lɔɔre ama naŋ ŋmɛ taa kaŋa eɛ bombile kyɛ e zeɛ ka kaŋa meŋ e boŋkpoŋ kyɛ e bompelaa. Nebɛ be la a be a yɛ kyɛnɛ, kaa nebɛ kaŋa su kapre e e zeɛ ka kaŋa meŋ sɛ kparebuluu a pãã su kur-pelaa ane kparepelaa.

Dɔbɔ bayi la are a kuree ne waayɔre maale zie. Ka kaŋa toore kpar-tampɛloŋ toore pɔgoo gbɛɛ ka kaŋa meŋ toore a kpar-tantɔle pɔgoo gbɛɛ, ka kaŋ zaa maŋ hɔɔgle kpogle pelaa.

Noba banuu la be, a zeŋe kͻge filaawa, ka a bie kaŋa zaa maŋ toore nuwõͻ ka a pͻge meŋ tuŋi nuwõͻ. Ka a filaawa taa filaawa zeere ane filaawa dõõre ane filaawa buluu. Ka a pͻge su kpare pelaa ane kuree.

Dɔɔ ne bibiiri la. Kaa dɔɔ dɔɔ ka a biiri mine zeŋ, ka ba mine meŋ are. Kaa dɔɔ su kpare sɔglaa ane kuri pelaa, kaa biiri meŋ, kaŋa meŋ su kpare sɔglaa, kaŋa meŋ su kpare pelaa.

Pɔg la zeŋ, a leŋ zutaraa a su kparebuluu ko kyõɔ bompeɛle ko seɛ wagyɛ ko taa bonzeɛ ane bombuluu, a buŋ bogti ko peɛle o ko maala bondirii kaa daana zu ko dogele boma de tere a lare.

Dɔɔbilii yaga la a ŋmeɛrɛ bɔle a pake poɔ. A pake eɛ buluu ka dɔɔlee kaŋa haa maŋ su kpare pelaa nae sɔɔse doɔre ka kaŋa meŋ su kpare pelaa kyõɔmɔ sɔgelɔ a yaŋ nɔɔte zeere.

Dɔbɔ bata la a toor kparzeer kparzewoo a pɔge ba gbɛɛ, kyɛ hɔɔ kpogu peɛle ba zuŋ. A toor ba nuur a nyɔge pool daa a are.

Dɔbɔ bayoɔp la be a kyɛ. Ka ba mine su kparedoɔre a hɔɔl zupildoɔre. Ka ba menɛ meŋ su kparpeɛle ne s... sɔɔlɔ, a de kursɔɔlɔ a ennɛ solapanɛl.